Ababalisi badlala labantwana abancinyane besesikolweni sebanga eliphansi ,bayabe belungisela umbalisi konke akwenzayo. Lesi sifundo siqakathekile ngoba kuyenza abantwana bahlakaniphe njalo bejayele ukuba sekilasini.

Abantwana besikolo sebanga laphansi lapho ngesikhathi sokudla badla ukudla okufanayo , lokhu kukhuthaza ukuthi bengahawukeli njalo bengafundi ukuncitshana , kukemfundiso enhle eseskolo lesi ngoba bafundisa ubuntu njalo bakhula besazi izinto ezinengi ezitshiyeneyo

ngaphandle legumbi lokufundela edlala labantwana abasebangeni elincinyana lapha ebafundisa ngokuthile ahlangana lakho ephethe isihlahla esithile ecasisa ngemisebenzi yaso njalo lokuthi sinceda ngani empilweni zabantu

Abafundi besiko sebanga eliphansi sebegqoke impahla zabo zesikolo izikipa ezilombala oyisibhakabhaka lamabhulugwe leziketi ezilombala oyinavy lapho besegumeni labo lokufundela befundiswa isifundo esithile

Izakhiwo zezikolo zebanga eliphansi, zakhiwa zibezinhle, njalo amagumbi okufundela ayehlukaniswa yiminyango . Kuyafakwa lamafasitela amakhulu, ukwenzela ukuthi kube lokukhanya phakathi kwalelogumbi, njalo kuqakathekile ukuthi iminyango yakhona Ifakwe imibala etshiyetshiyeneyo. Ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukuyehlukanisa nxa bengena kulawomagumbi.

Igumbini labafundi besikolo sebanga eliphansi, umbalisi uyacecisa , efaka izincwadi ezithile, ezinceda abafundi ekufundeni kwabo. Abafundi labo bayanikezwa ithuba lokuthi bafake imisebenzi yabo emidulini ukwenzela ukuthi bakhuthazeke ezifundweni zabo.

Isikolo sebanga eliphansi sakhiwe ngezitina ezibomvu iminyango lamafasithela zipendwe ngombala ofanayo njalo iphahla lephansi yakhona ifakwe imbala emhlophe ukwenzela ukuthi kube lokukhanya njalo abafundi benelise ukuhamba endleleni bengalimali .

Igumbi linye ngalinye elabafundi besikolo sebanga eliphansi liyafakwa ikhabothi lapho okuyabe kuhlala khona ingwalo zabafundi. Izingwalo zihlala ngezifundo ezitshiyetshiyeneyo ukwenzela ukuthi umuntu nxa edinga ugwalo oluthile uyenelisa ukulubona ngesiphangiphangi.

Esikolo sabafundi bebanga eliphansi kuqakathekile ukuthi kubelomgoli, umgoli kulapho umbalisi abhala khona umsebenzi wabantwana, njalo usebenzisa itshoko. Itshoko le ayabe eyisebenzisa iyabe ilemibala etshiyeneyo

Isikolo esitsha esivulwe esigabeni sethu esebanga eliphansi siyakhwe ngezitina ezibomvu. Uphahla lupendwe ngombala obomvu lombala oyisibhakabhaka. Sileminyango lamafasitela apendwe ngombala oyisibhakabhaka.

Ezikolo zabafundi bebanga elaphansi kuqakathekile ukuthi kube lamabhakane ayabe etshengisa ukuthi lapha kungaphi njengalapho okufakwa abavakatshi izimota zabo lokho kuvikela abantwana ezingozini.

Imfundo yebanga eliphansi kuyabe kulamakhabothi. Lawomakhabothi ahlala amabhuku okubhalela kanye lamabhuku okubala. Lokhu kwenzelwa ukuthi lababantwana basasebancinyane. Bangeke bayenelise ukuhlala bethwele amabhuku insuku zonke. Ngakho kuqakathekile ukuthi amabhuku, ahlale esikolo,. Ukwenzela ukuthi ahlale enakekelwe kuhle.

abafundi besikolo sebanga laphansi lapho besegumbini labo lokufundela amantombazane egqoke izigqoko ezilombala oyi navy abafana begqoke izikipa lamabhulugwa alombala oluthuli

Abafundi bemfundo yebanga eliphansi. Lapho abafundela khona isifundo seScience. Silomgwembe njalo silamabhodlela letafula, eliyabe lilombala omhlophe nke! Kulezihlalo lapho abayabe beyenzela khona leyomsebenzi wabo, yesifundo sabo seScience.

Abantwana besikolo sebanga eliphansi bagqoke impahla zabo zokufunda ezilombala oluthuli lapho bedlala imidlalo phambi kwezakhiwo zabo zokufundela ezilombala oluthuli kanye lophahla olumnyama.

Abantwana besikolo sebanga eliphansi behamba esikolo begaxe izikhwama zabo zesikolo Ngapha begqoke impahla zabo zesikolo izikipa ezilombala oyisibhakabhaka amabhulugwe leziketi ezilombala oluthuli . Ngapha behamba bengababili ngabathathu.

Ezikolweni sebanga laphansi kuyabe kuceciswe ngamatshathi emdulwini, lawo matshathi enzelwa ukuthi nxa abafundi bengathola isikhathi beyabe bekhumbula ngokubala lawo matshathi njalo kulomgomo umbalisi oyabe ewusebenzisa ukubhala umsebenzi wabantwana.

Igumbi lokufundela abafundi abafunda ibanga laphansi liba likhulu ngoba abafundi laba baza ngobunengi bezothola imfundo , bayafakelwa izihlalo lamatafula ukwenzela ukuthi besebenzise ngesikhathi befunda , bayafakelwa amafasitela ukwenzela ukuthi kube lokukhanya phakathi kwalelogumbi

Ibhakane elithi wamukelekile esikolo sebanga eliphansi okuthiwa yiblossom academy. Lesi sikolo abantwana abagqoka izikipa ezimhlophe nke amankazana labafana bagqoka amabhulugwe ayabe emhlophe elamabhokisi alemizila leyisibhakabhaka

Abantwana besikolo sebanga eliphansi besemdlalweni wabo wesikolo begqoke impahla zabo zokudlala, begqoke izikipa ezilombala oyisibhakabhaka leziketi lamabhulugwe alombala oluthuli. Lesi sifundo siqakathekile ngoba senza abantwana benelise ukubala.

Egumbini labafundi abafundela khona izifundo zebanga eliphansi lapho abafundela khona izifundo ze Science. Ngaphakathi kuyabe kule zimpompi lapho abagezela khona izandla amagabha athile ayabe elemithi abayisebenzisayo lezinye izimpompi eziphuma umlilo

Egumbini abantwana besikolo esiphansi kulamakhabothi ayabe efakwe ngaphakathi. Lawo makhabothi yikho lapho okuhlala khona ingwalo zabantwana besikolo ngoba abantwana besikolo sebanga eliphansi abenelisi ukuhlala bethwele amabhuku besiza lawo esikolo.

Isakhiwo sesikolo sabafundi bebanga eliphansi siyakhwe ngezitina ezibomvu amafasitela alesisikolo alithanga iminyango yalesi sikolo ilombala oyi navy izigqoko zabantwana besikolo zilombala obomvu.

Umgwembe yisincediso esiqakathekileyo esikolo sebanga eliphansi. Yikho lapha umbalisi abhala khona umsebenzi wabantwana besikolo. Njalo buya ulombala oyabe uluhlaza kumbeoyabe omnyama

Umduli wesikolo sebanga eliphansi upendwe ngompala olithanga utshengisa umbalisi emi phambi kwabafundi ebafundisa ngesifundo esithile lokhu kuyindlela yokuheya abantu ukuthi babuye ngobunengi esikolo bezoletha abantwana babo

Abantu abasesigabeni esithile besemhlanganweni othile. Kulowomhlangano bathola ukuthi bahlanganise amakhanda bekhulume ngezinhlupho abahlangana lazo. Njalo bayahlanganisa amakhanda bencedisana ukuthi bengaqeda njani lelohlupho abayabe bebhekane lalo.

Isikolo sakithi sebanga eliphansi sayakhwa ngezintina ezibomvu phandle kwahlanyelwa izihlahla kwaceciswa ngotshani obuqunywe ngendlela enhle ukwenzela ukuthi kube yindawo ebukekayo. Eceleni kwalesisikolo kwabe sokuyakhiwa isonto elikhulu.

Abafundi besikolo sebanga eliphansi begqoke impahla zabo zesikolo, izikipa ezilombala oyisibhakabhaka, amabhulugwe leziketi ezilombala olithuli. Lapho kuqakathekile ukuthi begqoke lezo zimpahla ukuwenzela ukuthi benelise ukubananzelela nxa behamba emgwaqweni.

isikolo sebanga eliphansi kuceciswe kutshengisela ukuthi umbalisi uyafundisa abantwana besikolo ngakholokhu lapha bayabebezaa ukuhi abantu bebuye bezofaka abantwana babo esikolo sabo esincane sicecisiwe ngotshani obuhle ukwenzela ukuthi sikhangeleke emehlweni

Imfundo yebanga eliphansi iqakathekile kakhulu ngomntwana wonke jikelele ngoba yikholapha abathola khona ithuba lokuthi beyazane labantu abtshiyeneyo njalo bathola ithuba lokuthi bajayele ukuthi balababalisi njalo bayancedisana labanye abantwana bakhule belolwazi olujulileyo.

Igumbi labafundi bebanga eliphansi liba likhulu kakhulu njalo phakathi kwalelogumbi kuyabe kulezihlalo lamatafula asetshenziswa ngalabo abafundi phambi kwalelogumbi kuyabe kulomugwenge umhlobo mdala osetshenziswa ngumbalisi osebenzisa itshoko ukubhala kiyo.

Abantwana besikolo sebanga eliphansi bethwele ukudla okugcwele umganu omkhulu kulezo zikolo abantwana bayaphiwa ukudla ukwenzela labo abayabe bengaswela lokhu kudla lokhu kwenzelwa ukuthi bazizwe bethakazelela izifundo zabo

Ababalisi besikolo esebanga eliphansi bakhuthaza abazali babafundi ukuthi bebophelekezela abantwana abancinyane nxa besiza esikolo. Lokhu kuyenzelwa ukuthi bengalahleki njalo bengangeni ezingozini ezithile.

Umbalisi uqakathekile kakhulu ekufundeni kwabantwana besikolo ngoba nguye oncedisa abantwana ezifundweni zabo njalo nguye obona ukuthi abantwana bathatha ulwazi oluyilo olulungileyo uyancedisa abafundi lapho bebhala bebala kumbe beyenza eminye imisebenzi etshiyeneyo ephathelane lezifundo zabo.

Abafundi base gumbini labo lokufundela begqoke impahla zokuzivikela ezilombala olithanga kuqakathekile ukuthi bagqoke impahla zokuzivikela ukwenzela ukuthi bengalimali emakhanda bagqoka ingwani eziqinileyo ukuze bengalimali emakhanda.

Abafundi abasebangeni eliphezulu lapho besegumbini labo lokufundela ukupheka. Lapho abagqoke khona impahla ezilompahla omhlophe kanye lezingwane, kulelogumbi kulezitofu lemiganu leyi abazisebenzisa ukupheka. Njalo bayabe balombalisi wabo ozabe ebancedisa.

Umbalisi wesikolo sebanga eliphezulu lapho encedisa umfundi mayelana lokusebenzisa umtshina walezinsuku okuthiwa yi computer lokhu kulungiselela umfundi nxa sesiya ngaphandle ngoba kulezinsuku i computer isiqakathekile .

Abafana besikolo sebanga eliphezulu. Besegumbini labo lokufunda. Lapha bekhangele umgwembe, olemifanekiso ethile Umbalisi echasisa mayelana lemifanekiso le. Esebenzisa umtshiba wakulezi insuku, okuthiwa yicomputer.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu besesifundweni sabo seze sayensi, begqoke amabhatshi amhlophe phambi kwabo kugcwele imithi lezincedisi abazisebenzisa ukufundela leso sifundo.

Usesikolo sebanga eliphezulu esesifundweni sakhe sokwakha. Ugqoke impahla zakhe zokuzivikela ezilombala oyinevi lengowane elombala olithanga. Ubambe isitina lapho eyakha phansi. Uncediswa ngumbalisi ukuthi ayakhe ngendlela eqondileyo.

Abafundi bebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela begqoke izikipa lamamaski alombala omhlophe nke, besebenzisa imitshina yakulezi insuku okuthiwa ngamakhompiyutha lapho bebhalabhala kiwo befunda isifundo seICT.

Abasebangeni eliphezulu bagqoke impahla zabo zokufunda. Begqoke izikipa ezilombala omhlophe nke! Begqoke amabhulugwe leziketi eziluthuli. Bethwele ingwalo zabo zokufunda. Kuqakathekile ukuthi abafundi benelise ukuthi bafunde lezizifundo ukuze bakhule behlakaniphile.

Igumbi labantwana besikolo liceciswa ngemibalala etshiyeneyo ukuthi laba abayabe belohlupho lokwehlukanisa imibala bahle bafundele khonapho njalo beenzelwa ukuthi kubekuhle ekilasini kungabi ngumbala owodwa ozacina ubhowa abantwana besikolo,

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu ,besegumbini labo lokufundela besebenzisa imitshina yalezinsuku okuthiwa yi computer .Leyi computer iqakathekile ngoba ibalungisela ikusasa labo njalo iyabancedisa ukuthi bekhule bengabantwana abahlakaniphileyo.

isikolo sebanga eliphezulu besegumbini labo lokufundela ukulungisa izimota phezu kwamatafula lapha kugcwele izincediso abazisebenzisa ukulungisa izimota njalo bagqoke impahla zabo zokusebenza ukuthi bengancoli lapho bebamba lezi zincediso

Umbalisi ufundisa abantwana besikolo ethwele izikhali echasisa ukuba sisetshenziswa njani lezo zikhali ukuzwe abantwana bazwisise

Esikolo sebanga yaphezulu esifundweni sabo esithile, besebenzisa imitshina yakulezinsuku okuthiwa ngama computer. Lapho umbalisi ebachasisa ngokusebenzisa leyo mitshina. Leso sifunda sibalungiselela nxa sebeqedile esikolo sebesiyafundela okuthile ngaphandle njengoba kulezinsuku imitshina ukuthiwa yi computer siqakathekile.

Abafundi nxa besezikolo ezitshiyeneyo. Bakhangelwa ngomunye oyabe emdala kulabo, okuthiwa ngumbalisi. Umbalisi uyabe ekhangela, ukuthi omunye lomunye wabafundi uyazwisisa na? Njalo lanxa bebhala, umbalisi uyahamba ebhoda, ebona ukuthi abafundi benza ngendlela eqondileyo

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu begqoke impahla zabo zokufunda, begqoke izikipa ezimhlophe nke. iziketi lamabhulugwa alombala alithuli. Lapho bethwele incwadi zabo abahamba lazo ngekhaya ngemva kwesifundo esithile.

Kufundelwa izifundo zesayensi kubanga eliphezulu. Kulamakhabothi alamambodlela ahlala imithi Kanye lamagabha ayabe emhlophe. kulamasinki lapho abagezela khona izandla lamaphayiphi angenisa umlilo wegasi.

Ibhakane elibhalwe "welcome to our school " elimhlophe libhalwe ngamabala ayisibhakabhaka , lokhu kutshengisa ukuthi wamukelekile kakhulu kuleso sikolo njalo abantu bakhona ngabantu abalo thando lomusa kakhulu.

Abafundi besesikolo sebanga ephezulu, basegumbini labo, lapho abahlanganela khona, bengabafundi besikolo sonke. Leyomihlangano, yikho lapha abanikwa khona imbiko, ethize eyabe iyenzakala esikolo, njalo bazatshelwa ngokunye okuyabe kulandela, okuzayenzakala, kulesosikolo.

Izindlela ezihamba abafundi mabesiya esikolo ziyabe zizindlela eziceciswe ngezihlahla lotshani oluthile njalo ziyafakwa izamende ukwenzela ukuthi abafundi bengahambi bephakamisa uthuli. Ziyacecisa ngendlela ebukekayo ukwenzela ukuthi izimota ziyenelise ukuhamba labafundi behambe endaweni eyabe ibukeka.

Abafundi besikolo sebanga eliphansi kuqakathekile ukuthi kube lesincediso esikambalisi okuthiwa ngumgwembe Umgwembe uyabe ulombala omnyama njalo umbalisi usebenziswa itshoko elombala etshiyetshiyeneyo lapho ayabe ebhala khona izinto ayabe ezifundisa kubafundi

Lesi yisikolo sabafundi bebanga eliphansi besegumbini lokufundela lapho bebhala umsebenzi ezingwalweni zabo ezitshiyeneyo. Lowomsebenzi bayabe bewubhala bewubona kugwembe lapho oyabe ubhalwe khona ngumbalisi wabo.

Elisi yizikolo ezitshiyeneyo lapho okugcinwa khona ingwalo zabafundi ezihlala emakhabothini, izingwalo lezi ziyabe zifakwe ngezifundo zazo ezitshiyeneyo. Izingwalo zeBiology zihlala zodwa lezeChemisrty zihlala zodwa kanye lezeGeography

Abantwana besikolo sebanga eliphansi begqoke impahla zabo zokufunda, izikipa ezimhlophe nke, amabhulugwe lezikipa alobala oluhlaza tshoko lapho besenhlanganweni belalele umbalisi wabo ebachasisela ngokuthile ayabe ekwethula.

Isakhiwo semfundo yebanga eliphezulu siyakhwe ngezitina ezibomvu uphahla lwakhona lulombala obomvu ngaphandle kwalesi isakhiwo kuceciswe ngamaluba alombala olithanga kanye lezihlahla ezinengi.

Isikolo sebanga eliphezulu efundelwa imisebenzi yezandla okuthunga lapho bayancediswa ngumbalisi wabo mayelana ngokusetshenziswa kwalowo mutshina njalo umbalisi uyabe bachasisela ukuthi bathunge njani njalo ebona ukuthi bathunga ngendlela eqondileyo.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu besemncintiswaneni wokuhlabela lapho behlabela bencediswa ngumbalisi wabo. Phambi kwabo bayabe beme phambi kwaba hloli labo abazanika impumela ukuthi bahlabele ngendlela eqondileyo yini.

Umfundi ofunda ebanga eliphezulu uthi igumbi labo lokufundela lilombala omhlophe nke njalo kulamafasiteli amabili amacinyane phakathi bafunda behleli phezu kwesihlalo lamatufula.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu bayafundiswa ukudlala imidlalo etshiyeneyo. Kusukisela emidlalweni yokukhaba ibhola , lemidlalweni yokujika ibhola. Ezikolweni zabo kuqakathekile ukuthi kube lenkundla ezithile. Lapha abadlalela khona imidlalo le, etshiyetshiyeneyo.

Ezikoleni zemfundo yebanga eliphezulu kulegumbi lapho okugcinwa khona ingwalo ezithize. Lokhu kwenzelwa ngokuthi izingwalo lezi ziyabe zilutshwane njalo abafundi bayabe beboleka okwesikhatshana esithile besebeqeda bazitshiye khonapha egumbini leli.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu belalele umbalisi wabo ebalandisela ngokunye okuthile begqoke izikipa zabo ezimhlophe nke, amabhulugwe leziketi eziyisibhakabhaka. Lokhu kubenza bebonakale ukuthi bavela kusiphi isikolo.

Kithi ukudla esikuthandayo kuthiwa yisitshwala. Isitshwala sitholakala nxa umuntu engathatha umumbu owomileyo ebesewugiga ube yimpuphu kuthi ungaqeda ukugiga ufake amanzi emlilweni engabila lawo manzi. uthatha uphehlo uphehlele besewufaka impuphu mbijana iyathi isililambazi ube usubonda beseliphakulula kuyaba yisitshwala esimhlophe nke

igedi lesikolo okuthiwa yiKigoma elebanga eliphezulu liphendwe ngombala oyinevi ngaphandle kwebala elibhalwe "kigoma" liyabe libhalwe ngamabala amnyama ayabe emakhulu njalo kubhaliwe ifoni numba ukuthi nxa ungathola kuvaliwe uyenelise ukuba thola efonini.

Egumbini lesikolo sebanga eliphezulu kuyatholakala umgwembe ,umgwembe yisincediso esisetshenziswa ngumbalisi ukubhala umsebenzi wabafundi . Umgwembe uyabe ulombala omnyama eminye iyabe ilembala eluhlaza.

Abafana besikolo sebanga eliphezulu begqoke izikipa ezilompala oyisibhakabhaka lapho betshaya impembe ezinkulu ngemva kwekuncintisana labanye emidlalweni etshiyeneyo lokhu kutshengisa ukuthi bajabulilile njalo babenqobile kuleyo mcintiswano.

Igumbi labafundi lesikolo lebanga eliphezulu balenza libe likhulu ukwenzela ukuthi abafundi bemele phakathi kwalelo gumbi liyabe lipendwe ngombala omhlophe nke njalo lophahla luyabe lumhlophe ukwenzela ukuthi kube lokukhanya phakathi kulezi insuku basebenzisa imigwembe yakulezi insuku eyabe ilombala omhlophe nke

Intombazana esegumbini lapho okuhlala khona izingwalo ezitshiyeneyo. Izingwalo lezi zihlala zisemakhabothini njalo zihlala ngezifundo zazo. Izingwalo zesiNdebele zihlala ekhabothini inye, kusiya kwezamanani lazo ziyabe zisekhabothini inye, ukwenzela ukuthi nxa umuntu edinga ugwalo engathwali nzima.

Amantombazana esikolo sebanga eliphezulu begqoke izikipa ezilombala omhlophe leziketi ezilombala oyinevi. Basesifundweni sabo se Sayensi lapho umbalisi wabo egqoke ibhatshi elimhlophe , ephandle kwesakhiwo.

Uzesiza ekubambeni umtshina. Ekuqumeni amalembu. Ukwenzela ukuthi aphume ezwisisile ngalesisifundo.

Isincediso esiqakathekileyo esisetshenziswa ngababalisi bonke jikelele umbalisi emi phambi komgwembe echasisa ngesifundo senombolo esikolo sebanga eliphezulu ubhale isamu ezine lapho abafundi abazayenelisa ukuthi bebhale khonokho okuyabe kubhalwe emgwembeni.

Abafundi besikolo sebanga eliphezulu lapho besemhlanganweni abahlangana khona besiyikolo esithile kuleyo mhlangano yikho lapho abathola khona imbiko njalo bayabe behlabela befundiswa mayelana lokunye okuthile.

Izakhiwo zeYunivesithi ziyaceciswa ngezihlahla lamaluba lotshani ukwenzela ukuthi zikhangeleke emehlweni abantu. Abafundi abagqoki izigqoko ezifananayo, abafundi abayabe befundela izifundo zabodokotela bagqoka amabhatshi amhlophe, abanye bonke bagqoka izigqoko zabo.

Izivalo zamagumbi awezibhedlela lemakiliniki ziyafakwa amabhakane ayabe ebhaliwe ukuthi, lapha kuse lebhu lapha ligumbi likaDokotela lokhu kwenza ukuthi abantu bengalahleki njalo bengazitholi besendaweni engayisiyo.

Abafundi abahlala eUniversity bahlala ngababili ngababili egumbini. Ngakho ingwalo zabo zokufunda zihlala emakhabothini atshiyeneyo ubona kulengwalo eziyabe zizinkulu ezinye zakhona ziyabe zizincane ,lezo ngwalo bazifaka ngendlela eqoqekileyo.

Umdlalo odlalwa ngabafundi base universities kuthiwa yibasketball. Lo ngumdlalo odlalelwa enkundleni eyabe iqinile ngoba ibhola liyatshayelelwa phansi njalo udlalwa ngamantombazane uphinde udlalwe ngabafana. Kuqakathekile ukuthi abantu befunde lowo mdlalo ngoba ngumdlalo oqinisa izandla.

Isakhiwo seyunivesithi siyakhwe ngezitina ezibomvu, amafasitela ependwe ngombala omhlophe. Phandle kwaceciswa ngotshani lezihlahla ezincinyane eziqunywe ngendlela enhle njalo ebukekayo kwaceciswa indlela ngesamende ukwenzela ukuthi imota zihambe endleleni enhle.

Igumbi lomfundi oyabe eseyunivesithi liyafakwa umbheda owokulala eceleni njalo liyafakwa letafula lesihlalo sokubala. Libonakala ngemitshina yalezinsuku enjengomakhalekhukhwini lamakhompuyutha ayikho akusebenzisa nxa esezifundweni zakhe.

Umfundi wesikolo sebanga eliphezulu esegumbini lakhe lokulala lapha ezifundela eyedwa, ebambe ingwalo esebenzisa umtshina wakulezinsuku ,okuthiwa yikhompiyutha edingisisa ngalokho ayabe ekufunde esegumbini lokufundela.

Amagumbi asetshenziswa ngabantu abafunda ema university ayabe emancinyane ngakho nxa umuntu efaka ingwalo zakhe kuqakathekile ukuthi azifake ngendlela eqoqekileyo ukwenzela ukuthi ezinye izinto zakhe zithole indawo.

Amagumbi okufundela awe university makhulu ngoba abafundi bayabe bebanengi abayabe befundela izifundo ezithile , njalo kulokuba lama fasitela ayabe emakhulu ukwenzela ukuthi kube lokukhanya njalo umoya ungene ngaphakathi kwalelo gumbi. Bayafaka izibane ukwenzela ukuthi kukhanye.

Ibhakane elikhuluma ngelanga lamhlaka wani Nkwenkwezi, lelo langa kulilanga elikhulu, lapha bonke abasebenza emhlabeni bonke jikelele bayabe bejabulele bephakanyisiwe bekhukhunyezwa beyizikhulu, beqakathekiswa.

Okufundela abafundi bese univesithi. Amatafula alombala omnyama. Basebenzisa umgwembi walezinsuku olombala omhlophe njalo phakathi kwalelo gumbi kulezibane ukwenzela ukuthi abafundi benelise ukubona abayabe bekubala lamakhabothi lapha okuhlala khona izinto abazisebenzisa ezifundweni zabo.

Abafundi be university basebenzisa amagumbi okulala bebabili. Phakathi kwalawo magumbi kwafakwa amatafula ayabe emakhulu ukwenzela ukuthi ngesikhathi sokubala benelise ukubala bengaphazamisani njalo baphiwa lezihlalo ezimbili ukwenzela ukuthi beyenelise ukufunda.

Abafundi be university besegumbini labo lokufundela. Behlezi phansi, besesifundweni esithile. Kapho bekhangele umgwembe wakulezi insuku omhlophe. Lowomgwembe usebenzisa umtshina wakulezi insuku, okuthiwa yicomputer. Lapho okuyabe kubukiswa khona imifanekiso, lemibhalo etshiyeneyo, ebalwa ngabafundi.

Iyunivesithi esedolobheni ipendwe ngombala olithanga. Uphahla lwakhona lupendwe ngombala obomvu. Bacecise ngamaluba lezihlahla ezithile lokhu kwenzelwa ukuthi kubeyindawo ebukekayo njalo phansi bafake isamende ukuze kungabi lothuli olunengi.

uThabani uthe ebona umngane wakhe uSipho ebanga umsindo nge Radio wathatha i computer waphuma waya egumbini lapho okugcinelwa khona izingwalo lapho afike wazifundela khona wazenzela umsebenzi wakhe wesikolo

Abafundi abahlala eyunivesithi phakathi kwegumbi labo lokulala. Abafundi bayabe bebabili, phakathi kwalelogumbi kuyabe kulemibheda emibili. Amamakhabothi ahlala impahla zabo, kuyabe kulamakhabothi ayabe emabili njalo ingwalo zabo ziyanikezwa amakhabothi ayabe emabili.

Abafundi beyunivesithi besegumbini labo lokufundela . Lapho belalele umbalisi wabo eyethula isifundo esithile . Phambi kwabo kwabafundi kulemitshina yakulezinsuku esetshenziswa ngumbalisi ukwefundisa izifundo ezithile.

Kumagumbi athile. Asetshenziswa ukugcina izingwalo, ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngabafundi. Lezizingwalo zihlala emakhabothini, njalo emakhabothini lawa zihlala ngezifundo zawo. Ukwenzela ukuthi abafundi nxa bedinga lezingwalo, bazithole kalula. Lezingwalo ziyabalwa bephinde bezibisele nxa sebeqedile ukuzisebenzisa.

Eyenivesithi besegumbini labo lokusebenzisa imitshina yakulezi insuku ama computer kanye labo makhala ekhukhwini, lokhu kwenzelwa ukuthi babe lolwazi mayelana loku sebenzisa leyo mtshina ngoba kuzaba nceda nxa besiya sebenza kuzindawo ezitshiyeneyo.

abafundi abahla ema university basebenzisa igumbi elinye bebabili ngakho izinto ezinjengezicathulo lezingwalo zihlala zisemakhabothini ukwenzela ukuthi igumbi leli alisebenzisayo libe lendawo njalo benelise ukusebenzisa lelogumbi bebabili

Isakhiwe seYunivesithi eduze langakithi sipendwe ngombala olithanga , saba lophahla olubomvu. Ngaphandle kuceciswe ngotshabi oluqunyiweyo kanye lezihlahla ezinyancane. Kulezindledlana eziyabe zakhiwe ngezamende.

Udadewenu wathi izakhiwo ze University lapho afunda khona xipendwe ngombala olithanga uphahla lubomvu gebhe. Phandle kufakwe utshani lezihlahla ezithile ezicecise indlela eyokuya esikolweni sabo.

Kusegumbini lakhe leYunivesithi esandleni sakhe sokunxele kulombheda esandleni sakhe sokudla kulekhabothi eliyabe libethelwe emdulwini leli kabothi ukusebenzisa ukubekela impahla zakhe kanye lengwalo zakhe.

Banengi abafundi abahamba besiyafundela emaYunivesi ngakho izakhiwo zemaYunivesi bayakha kube yindawo enkulu ukwenzela ukuthi abafundi bethole amagumbi amanengi okufundela njalo kwenzelwa ukuthi beyenele phakathi kwalawo magumbi.

Isakhiwo seyunivesiithi esayakhwe ngezitina ezibomvu silophahla olubomvu ngaphandle kuceciswe ngamaluba lezihlahla ezincinyane njalo kulendawo lapho okufakwa khona izimota ukwenzela ukuthi zivikelekile njalo zingatshontshwa.

EYunivesithi kulombala olithanga, phezulu duzane lamafasitela kufakwe insimbi ezilombala omnyama njalo kucecisiwe ngotshani obuhle, lamaluba lezihlahla ukwenzela ukuthi kube yindawo ehlanzekileyo njalo ebukekayo.

Igumbi labafundi abaseyunivesithi liyabe lilikhulu njalo lilezihlalo lilamatafula ayabe emanengi kwenzela ukuthi benele bonke abafundi abasebenzisa lelogumbi. Liyabe lilamafasitela amakhulu kwenzela ukuthi kubelokukhanya kulelogumbi njalo kutshaye lomoya.

Eyunivesithi kulendawo lapho abafaka khona imigwembe oyabe uvalwe ngeglasi, kulowo mgwembe yikho lapha ababhala khona imibiko eyabe ibalwe ngabafundi, njalo kuqakathekile ukuthi behlale hlale bevakatshele leyo imigwembe ukuze bebone ukuthi imibiko efakiweyo yiphi layiphi.

Ikilasi yeuniversity...Yethula isifundo isebenzisa Umtshina walezi insuku, okuthiwa yicomputer. Kakusasetshenziswa umgwembe wokubhala kulezi insuku. Sekusetshenziswa umgwembe oyabe umhlophe, owusebenzisa ukufaka imifanekiso. Ukwenzela ukuthi abafundi benelise ukubona.

Abafundi bese university kuqakathekile ukuthi behlale bebale ingwalo zabo. Ngakho bayafakelwa amatafula lezihlalo ukwenzela ukuthi bethole ithuba lokufunda ingwalo zabo kungelamuntu ozabebaphazamisa. Amagumbi abo ayabe ependiwe ngombala oyabe umuhle ukwenzela ukuthi kube lokukhanya phakathi kwegumbi leli.